What is di most enjoyable part of keeping a pet and why. You see um to get pet for house na one of de sweetest things wey fit happen to person de most enjoyable part of keeping pet na di kind joy peace and real companionship wey dem dey bring come your life, life hard already na and sometimes pipu nor dey even dey get time to check on you but if you get pet dem dey always dey for you no matter wetin happen come rain come shine one major thing wey sweet to get pet be sey dem dey show love without condition if you get dog like dis when you reach house e just run come welcome you like sey you be one kind celebrity e go just dey wag e tail up and down tongue go commot and e eyes go dey shine shine even cat wey pipu talk say e dey form if cat like you um e go dey follow you waka e go dey rub body for your leg and sometimes e go just sit down near you quietly e nor ask for plenty oh just small at ten tion feed am and show am love and dat is all anoda enjoyable part wey I like for pet be sey e dey reduce stress if you dey go through tough time just hold your pet rub e head or play with am e go just calm your mind. Plenty pipu dey use pet as therapy oh um especially dis dog and cat wey you dey see e don sure sey pet fit help person manage anxiety even depression because of di comfort wey dem dey bring oh sometimes you nor even need talk just sit down with your pet and you go feel peace e sweet also pet dey teach person how to responsible because you go dey handle another entire being oh you fit just dey waka anyhow you go dey reason um my dog don chop food so um I don change water for my cat um I need clean my parrot cage today oh you go just dey reason all dis kind because you know sey nor be only you dey you dey responsible for dis animal all dis small small small things e dey build character but some pipu no know children fit learn how to care for another living thing and dat wan dey help dem grow better anoda thing wey sweet me with pet be sey dem funny die you nfit just sit down dey watch your pet and you go laugh for hours oh you see dog go chase e tail like mumu or na cat wey go jump from one chair to di other like sey e be ninja see parrot sabi talk plenty dem go dey mimic your voice you go talk one e talk five you go five e go talk ten e go dey insult you e go even greet your visitors with funny funny names dat kind funny attitude um and unique behaviour dem make your home lively you nor go ever feel alone or bored if pet dey around and if pet bond with you um God [hiss] e, e dey change your story because de more time wey you spend dem de closer dem go dey to you e go reach one point wey dem go understand your mood if you dey sad dem go just come sit down near you you self go dey wonder um dis animal dey read my mind dem go just rest their head for your lap to encourage you sey um you nr dey alone oh if dey happy dem go join you dey jump dey go dey play na dat kind silent support wey dey sweet um I promise you, you nor fit buy am for market oh. And, see if pet if you get pet like dis dem go help you let say you get dog like dis and you wan waka your dog for night you go meet other dogs owners una go gist ordinary say you go tell dey dog owners sey um dis your fine oh na so friendship take start all in all um to get pet na of de best decision person fit make oh de kind love laughter small small small life lesson wey dem dey bring come your life e nor get part two pet nor just be animal dem be family dem go love you well um dey loyal to you you go ever get reason wey nor wan smile.

Who do you help regularly and how do you assist dem? di person I dey help regularly na my cousin oh my younger cousin wey dey stay with us name na Chika. just enter secondary school like two abi three years ago- two years ago, and as e be so, I don senior am well well no too get time like dat oh so sometimes um I dey take am upon myself to say make I you know support am especially for school matas. na day school he dey go too; no be boarding school so every even like dis wen I come back from work or some kind tings wey I dey do, I go first ask am how school dey if e get assignment wey e no understand, I go sit down explain give am. sometimes na maths dey worry am pass and wen I dey secondary school I no go lie you I like maths well well. I enjoy maths I no dey fail maths so I dey try break am down small small. I go even use real life example help am understand. dat kind support don help am improve for class oh and even im teacher don talk say ah he don dey do beta now apart from school sef I dey also guide am for character and small small you know life mata if e do someting wey no good, i go you no go just shout oh because you know say children of nowadays if you shout anyhow dey fit miss de message oh. I go just call am I go talk to am like person wey I want make in beta so I go even share my own mistakes wey I don do make he know say nobody dey perfect for dis life oh. all of us dey make our own mistakes na how we take address those mistakes na im dey help our life so I go share my own mistakes make im learn um and make im no sey you fit grow in everyting you don do every mistake you got always grow. I still dey help am with pocket money sef oh even if na small 500 I see sey e small but for am no be small. i go give am make e take Buy snack oh. maybe any small ting wey he want I dey always teach am make he manage regardless manage and make he no waste we dey even try do small small budgeting together and I dey explain why saving dey important because true true wen I dey age i no see who go teach me on time. we even get issue for school some boys dem try to bully am I sey um e no even tell anybody until I notice sey im mood don change um, he no dey hyperactive like before I come say make he come sit down make am open up. I come tell am say tell me wetin dey happen, tell me he explained every ting I respond de mata calmly oh I still teach am how to stand up for imself because tomorrow dem fit bully am. if he no go want talk e fit even feel say make I just leave am make he slide but you no go fit leave everyting make e slide since den he don dey confidence small. so helping no be just about money sometimes na your time your advice or just your availability wey go guide person. so I dey always try to be dat person for chuka cause I know say na dis stage if im life wey he needs person to hold hand he don even help me grow sef e dey remind me sey person e dey help me remind me say person dey always fit in particular person life in a good way even if na one step at a time, e dey sweet me to see sey e dey do beta e dey do beta for school e dey do beta for house even how e relate for outside pipu e dey do beta.

What does giving to others mean to you and how have you practiced it? To me um giving to others no just mean sey you get plenty things or sey you get money to dash. E mean sey you get kind heart and dey ready to help when person need am whether na your time, your advice, your support or even just lis ten ing ear. Giving na one of de ways wey we dey show love and humanity. E no suppose always be one big thing, sometimes um na di small small things dey touch person life pass um I remember one time during dis lock down, covid nineteen period. When things be hard well well one woman for our street like dat wey she get small small children three small small children. Her husband di man lose in job because of e situation na and she no even get enough to feed dem an pipu dey see dem, those pipu dey mind their business. You know na everybody live your life um one day I just waka go buy small food stuffs, rice um garri, maggi and oil put am inside small nylon I come give am. She no fit even talk um tears just full her eyes say na dat day be de first time in two days like dis wey she cook food for her and her pikin. Since dat day, I tell myself sey even if I no get much I go always try dey give di little wey I fit. Sometimes I dey sooth small bills for my friends too when I notice sey dem dey struggle, but shame no dey let dem talk you know as human beings be, cause e go be sey if you wan talk na person go take insult you, and true true pipu dey like dat for dis life. Sometimes na just to lis ten to person wey dey go through tough time I go dey encourage dem I go just check up on dem even pray for dem. In any little way wey I fit. um Another way wey I dey practice dis thing na I go give my time and skill, for example ba I dey help some young young small children for my street with their school assignment. I no get de best brain um but I know sey de aspect wey I know e pass their own so I go just teach dem certain things wey dem no sabi or wey dey dey confuse about, or I go teach dem how to use computer, maybe I go like even not just de children maybe di adult or youth like dis I go edit or write their cv or letters wey dem no sabi, I no even collect money shi shi, I no collect money because I see am as um okay God don bless me to dis ex ten t me self make I use am give back. You understand. So to me um giving dey make your life better both for di person wey dey receive and di person wey dey give. E dey bring joy um I no even understand de kind joy wey giving dey give dey dey give give to you, just be sey some pipu um dem see am as per okay you no suppose dey entitled to wetin dey have, be it their time o or there money um knowledge um you no dey entitled am. Na just their own na for dem you self go get your own, but life no be so um life no be so. All of us dey dis life to help each other to hold each other hand. You nor even understand de kind unexpected blessings we you fit get from dis kind thing. And I believe sey um dis world go better small if everybody fit dey give something even if na just kind words. Small good morning fit change person life, fit change person day. So in my own way I don make giving part of my own life. Whether na through money um, help advice or just being there for person as long as I fit make person feel better I go don am nothing spoil.